isino sisaala warereho siye akana hutabula byehulya byewe ahambile sisaala sitabula bilyo arere hushasewe hutabula bilyo byewe

tsikofila tsebasilamu tsimiliyu tsili murangi tsosi tsiboneha bulayi nabi tsili murangi tsositsana tsebabandu befe basiramu

kumulilo kwebwakalile shifoshino kwoshele buli shindu shosi sharandalile mbaho shilihubonehaho bulayita kwasanyilewo kwonakisilewo ibindu bikali naabi

Umeseza wamanya jimilimo, iyu umuseza wamanyila ilala jimilimo gye gamakono ali kunaaba zingaato . Ali kunaaba zi sandols, anaba bigaato ali ni mpiso iyewe munkono agwatile itishati iyewe imwanga gumusweta gumuwanga gwesi agwatile

umusaani wakhola sisisila shewe silayi, ango aliwo kamatore aliwo bunyaasi wara mulyaango inzu ye ibimba khu mulyaango. Inzu yekamatafali baakhupaho kumuyekhe khundulo ta, kho'omusamali nikhaakho khamala.

Umusaani mutwela ni umukhasi ni umwaana wawe betyukhile tsikhu bali khulugudo bali khukyenda mu bisaala, bisaala khundulo bunyaasi, bali khutsya ingo bama khulima basutile tsijembe ni bunyasi ni tsikhu khumurwe.

khano papa wekhale nibabana bewe umwana wewe umichekhe wemile kundi wekhale mubafu barelewo shilekelo shekamanda balinga babakulisa khamanda

Basani bano bona bari bataru ngaballi mulikhongolo lyabwe khumetsi bali khukhakakho khuloba tsingeni mbo ulisi bambukha mbola mbola bakenda baryo.

Tsimbusi tsili mwiswa tsili khukhwaya, imburisi iwanga, imburusi imaali ne likhese lilimo kamabesemu ne kamawanga tsayile ari tsemile tsa lolelele, tsili tsitaru ne kamabale nako mumetsi nako awo ni bunyasi bumiliyu byosi bili atwela.

Ah basani bali babili balikhulikhongolo bali khukhakakho khusuba kametsi bambukhe! basani baramile bifuba bili asi baboyelekho musibuno mwongene tsingubo.

Basani bawambile ikhafu bakana khusinza basani bali bataru babili bakwarire tsimbale tsimali ni tsisaati tsiwanga, mutwela akwarire isaati imbesemu ne imbale imali awambile iwunwa bakana khukhala kumumilo.

Kano ni kho khamasuswa khetsingeli tsingali naabi khakha jajaba babandu bebulwale bukhali butwela ta nge esiuboone ghaliwo kharyo.

Khano niyo hakundu hesi uwulila bari hakundu he babandu bakhulu bebirifa babonawo pendela ni lusasa nga babuwa lwanina mungagi luri lumanyisa luri khakunduwo khali khebabandu bakhulu ate tsiwenyanyayilawo ta

Anano sirombe syesibalima kumuyekhe nenga bayombekhamo ne tsinzu. Ano unina khungaki khulukingi, boona khwigulu khumiliyu, bulisindu isiboona similiyu ngoli khungaki ukhwokho.

Naboone insolo iyi insolo ili mumenzi ili kumenzi ni ka nyunyi nako kajimire ku mugongo insolo yi infubu, ijendera mumenzi, ijendera mumenzi, niyo kejendera yasi da, ijendera mumenzi

Sino sisali sisilimo kimiti ne kamabale, nibunyasi bubundi bukhali butwela ta, ela silayi naabi.

ano naboneho umusani waboyele kamatore kamabilirifu nabi hugaali aliho asindiha nenga itawuni imiliyu nabi babandu balimu babanji nabi betsinjeli tsosi bahasi basani babana tsimotoka bitima byemile nitsigali tsipikipiki

lilyato lyamalilile humetsi nenga umuntu sali huboneha ta mbawo umundu yesi uli hubonehaho oba wamanyihaho ta lyonyene busa libonehele antse afana ali musilo musilima huli musilima

ano mwikulanilo lyebabandu bakali muli bahasi basani babana bakulanilo bibindu byawe isi hulanga huli muhatale

khano shirimba shimiliyu naabi shirimba shimiliyu ela nga walolilekho wikomba oba shahena oba she sibaala similiyu nabi bashombekela senyenge khundulo, tsinzu tsiwanga, bunyaasi byosi bimiliyu.